Abantwana besikolo abancinyane abe 'ECD', abanengi babo abagqoke amayunifomu alithanga, basegcekeni leskolo. Bayadlala phandle.

Abantwana besikolo esiphansi abeECD basegcekeni labo lesikolo bayadlala. Phakathi kwabo kumi ababalisi ababili owesilisa lowesintwana bayabafundisa bakhanya bayakholisa laba abantwana.

Abantwana abancinyane abecreche o ECD basesikolo. Sokuyisikhathi sokudla, bonke baphethe amakomitsho bayanatha bencediswa ngumbalisikazi wabo.

Abantwana beECD basendlini yabo yokufundela. Bahlezi phansi ecansini elilemizila. Phambi kwabo kulezinto ezokudlalisa ezinengi ezembala etshiyeneyo ekhanga abantwana. Kulababalisa ababili abesifazana abagqoke okuluhlaza okubhalwe ngokumhlophe

abantwana abancane abemfundo ye ECD bageza izandla empompini befundiswa ngumbalisi wabo kuqakathekile ukuthi abantwaa abancane bafundiswe ukugeza izandla ngoba lokhu kulondoloza impilakahle yabo ukuze bangabanjwa yimikhuhlane ehambelana lengcekeza

Esikolo semfundo yaphansi oEcd abantwana bonke bahlezi phansi ecansini elilombala obomnvana lomhlophe bonke bathwele amankomitsho , umbalisi uncedisa umntwana ukunatha.

Abantwana abancinyane abe creshi kumbe Ecd bafundiswa ngaba balisi babo badlala imidlalo enkundleni yabo bayahlabelela. Lokhu kuqakathekile kakhulu ukuze abafundi balungiselelwe imfundo yangaphansi e primary.

Abantwana abancane abangaphansi kweminyaka emine bayafunda. Bafundiswa emakhaya ngabantu abadala abenelisa ukubala lokubhala. Laba abantwana bahlezi emacansini kusweleka izithulo zokuhlala.

Abafundi bemfundo ephansi abeECD basendlini yabo yokufundela .Sokuyisikhathi sabo sokudla sebehelile phansi bayadla baphethe amankomitsho bonke bayanatha.

Abantwana abancane abecretch oECD bafundiswa bageziswe izandla ngumbalisi wabo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ukugeza kuhle izandla ikakhulu laba abancane nxa besuka ezambuzi ukuze bahlanzeke bangamemethekisi imikhuhlane.

Abantwana besikolo abecreshi bahlezi phansi. Bathe wathalala egcekeni lesikolo. Umbalisi wabo laye uhlezi phansi, uyabafundisa. Lapha abafundela khona kuhlanzekile, njalo kulamajojo amanzi ahlanzekileyo. Okutsho ukuthi lababantwana bazafunda kuhle ngoba basendaweni enhle.

Indlu yokugcinela izimpahla elab yeskolo esecondary elama khabothi amanengi okufaka izinto ezitshiyeneyo ikakhulu lezo ezisetshenziswayo ikakhulu makusenziwa ama experiment.

Indlu yokufundela yabantwana bezinga eliphansi lemfundo yePrimary. Emdulini kufanekiswe imidwebo edwetshwe ngabantwana, imidwebo yendlu, imidwebo yebhasikili, isihlahla, imota kanye lenkomitsho edwetshwe ngabantwana. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantwana basebenza kuhle.

Indlu yokufundela eyePrimary elethuluzi zokufundisa amasquare lewatshi etshengisa isikhathi esithile. Abafundi bafunda ngcono nxa kuyikuthi nxa belempahlakuphathisa ezinje.

Endaweni yokufundela eprimary kulamabhentshi abantwana bahlala ngababili ngababili bayadlala abantwana eclassini omunye uyadla ekhoneni komunye omiyo ocelayo lokho kudla

Abantwana besikolo abeprimary abagqoke ama unifomu alokuluhlaza phezulu phansi kulokuyigrey bayadlala egcekeni lesikolo

Esikolo sePrimary abantwana abagqoke okuluhlaza phezulu lokuyikhakhi phansi bagcwele iguma lesikolo bayadlala ngoba sekuyisikhathi sebreak.

endlini yokufundela e primary kule chart elibhaliweyo elitshengisa umbalo owalaba abantwana abangezwayo kodwa bebona lokhu kuyatshengisa ukuthi isikolo lesi siyabanakekela abantwana abaphila lobugoga obunjalo ukuze wonke umntwana afunde azi ukukhuluma labo abancedise

Isikolo ezikhulu seprimary esilezakhiwo ezinkulu ezakhiwe ngezitina ezibomvu phakathi kwaleso sikolo kulendlu yesonto efanekiswe isiphambano abantwana bagqoka ama inifomu ayiphinki phezulu phansi ayimeruni kuthi abafana bagqoka amayembe amhlophe lamabhulugwe amade ayikhakhi

Indlu yokufundela ye "primary" elegceke elihle lotshani obuqunywe kuhle amaluba alo aqunywa lawo ngendlela enhle.

Abafundi be primary, abaphakathi kuka ECD A kusiya ku Grade 3, bayafunda iMaths ngokudlala besebnzisa inombolo lezi

Indlu yabafundi be primary elamabhentshi lamatafula le indlu bekufundelwa kiyo isifundo senombolo , abafundi bebebhala inombolo ngamabala

Esikolweni semfundo yaphansi kubo bonke abantu basekundleni yomdlalo wamabhola atshiyeneyo balungiselela umdlalo wamabhola.

Abantwana besikolo semfundo ephansi bahlezi endlini yabo yokufundela. Amankazana agqoke eziluhlaza kanti abafana bagqoke amayunifomu ayikhakhi.

Abantwana beskolo bemfundo yaphansi yeprimary, bagqoke ama yunifomu abo aluhlaza. Baya esikolo ukuyafunda.

Abazali babantwana abancane esikolo, oECD, babahambisa esikolo, Lokhu kuqakathekile ukuthi bahanjiswe esikolo. Ukuze bavikeleke, kubonakale ukuthi bafikile esikolo, njalo balandwe.

Abantwana bemfundo ephansi bayadlala egcekeni lesikolo ,abakhulu bancedisa abancinyane emdlalweni

Abafundi bemfundo ephezulu ekholeji, bagqoke amawovolosi aluhlaza lengwane zokuzivikela amahelimethi. Bafunda umsebenzi wezandla. Phambikwabo kulamathuluzi atshiyetshiyeneyo. Imsebenzi yezandla yiyo esegudwini lezinsuku ngenxa yokuthi inika abantu ithuba elingcono lokuziphilisa.

Abafundi bemfundo ephezulu e"Secondary "abagqoke ama"uniform" amhlophe lama "musk" basendlini yokufundela phambi kwabo bonke balama "laptop" bonke labantwana bafunda isifundo sama "computer" lombalisi wabo ukhangele eyakhe i"computer".

Abafundi bemfundo ephezulu abafunda imisebenzi yezandla basendlini yabo yokufundela isifundo sokubhaka. Bafunda ukubhaka besebenzisa imitshina emikhulu. Le imisebenzi yezandla yiyo esiqakathekile ngalezinsuku ukuze abantu bakwazi ukuziphilisa bengaqhatshwanga.

Umfundi wemfundo yaphezulu ofunda isifundo sokuvakatshelana lokuphathwa kuhle kwezihambi. Ugqoke iyunifomi emhlophe lebhothayi emnyama uyabobotheka uphethe i-tray elotshwala lengilazi ukuze atshengise ukuthi izihambi ziphathwa njani.

Abafundi bemfundo ephezulu yesecondary abenza izifundo zemsebenzi yezandla bafunda ukupheka bagqoke ezimhlophe lama fasikoti ayibubende.

Abafundi bemfundo ephezulu abagqoke ama unifomu alithanga lama maskhi basendlini yokufundela bakhangele amacomputer abo kukhona abakufundayo lapho

Abafundi be college bafunda imsebenzi yezandla besebenzisa ama tools abancinyane, asebenzisa ugetsi lamanye asebenzisa izandla. Lokhu kuqakathekile ngensuku zalamuhla ukuthi abafundi bazi ukwenza imsebenzi yezandla. Yikho okuthuthukisa abantu lokuthuthukisa ilizwe.

Abantwana besikolo abemfundo ephezulu e"Secondary"abangamankazana basendlini yabo yokufundela bagqoke iziketi eziluhlazana lama"blouse" amhlophe omunye wabo uyafundisa.

Umfundi wemfundo yaphezulu epoly tech ogqoke iwovolosi eluhlaza ebhalwe ngokumhlophe lengwane yokuzivikela elithanga, uphakathi kwesifundo sakhe sokwakha uyakha. Lezi izifundo zokwakha ziqakathekile kakhulu kulezi insuku ukuze abantu benelise ukuziphilisa benfaqhatshwanga.

Abafundi basendlini yokufundela bafundiswa ngababalisi ababili ngasikhathi sinye. Omunye lo ugqoke ijazi elimhlophe elande ukugqokwa ngamadokotela kukanti omunye ugqoke iyembe eluhlaza lebhulugwa elimnyama. Ukufundiswa ngababalisi ababili ngasikhathi sinye kwenza abafundi bafunde kangcono, bazwisise ngcono lokho okufundiswayo ngoba ababalisi bengafanani ukufundisa.

Abafundi bemfundo ephezulu aba gqoke amabhatshi aluhlaza basesifundweni bafunda ukusebenzisa umtshina othile .

Abafundi bemfundo ye sekhendari baseklasini yabo bayafunda bafundiswa ngababalisi ababili. Omunye ugqoke ibhatshi elifana laleli eligqokwa ngodokotela. Kuthi omunye ugqoke iyembe eluhlaza lebhulugwe elimnyama kuqakathekile ukufundiswa ngababalisi ababili ngoba kwenza ukuthi bazwisise ngcono.

Abafundi bemfundo yaphezulu enuvesi balinde isifundo sabo njalo bakhanya bephumile ebulenjini ukuze befunde kuhle besebenzisa ipholojekitha.

Abafundi beSekhondari abe"science "bafunda ukusebenzisa i "microscope ".Babhala lokhu abakubonayo ku"microscope " bencediswa ngumbalisi wabo.

Abafundi bemfundo ye secondary, bafundiswa ukwenza imsebenzi yezandla eyokubaza. Le imisebenzi iqakathekile kakhulu kulezinsuku kuzulu wonke ngoba yiyo esisipha abantu impilo engcono, iyabhadala, njalo iyenza ukuthi ilizwe lithuthuke lime kuhle.

Abafundi abasekolo semfundo ephezulu esecondary bathe gwaqa phambi kwesikolo sabo, bagqoke ama unifomu amhlophe lalu hlaza, phambi kwabo kulombalisi omiyo ofundisayo kanti njalo kulomfana omiyo phambi kwabo unika izimphendula kumbalisi.

Isikolo se Secondary esilombala olithanga lamazenge abomvu .Phambi kwaso kulenkundla yokudlalela i basketball .Kodwa ke le inkundla iyaguquguqulwe idwetshwe imdwebo etshiyeneyo kudlalelwe eminye imidlalo etshiyeneyo enjengabo handball , o volleyball labo netball

Abantwana besikolo abeseSekhendari bahlezi egcekeni lesikolo bagqoke amayunifomu amhlophe ngaphezulu okuyikhakhi ngaphansi balalele othile ofundisayo.

Abantwana bemfundo yaphezulu esekhondari abagqoke amayunifomu amhlophe leziketi eziluhlaza, basendlini yabo yokufundela bayafunda, umbalisi wabo uphambi kwabo uyabhala emdulwini labo bayabhala.

Abantwana besikolo abesecondary abagqoke amayunifomu amhlophe phezulu, eluhlaza phansi bathwele izikhwama ezinkulu bayakutrip. bangena ebhasini eluhlaza, ukufunda bekutrip kwenza bazwisise ngcono izinto abazifundayo ngoba bezibona bezibamba.

Abantwana besikolo abagqoka amayunifomu amhlophe phezulu phansi eyikhakhi basesifundweni sabo senombolo phambili kwabo kulombalisi lomunye umfundi abatshengisa ukuthi inombolo ezithile zenziwa njani .

Isikolo esilezakhiwo ezinhle ,ezliphenda eluhlaza ,elithanga kanye lemnyama. Lesi sikolo sihle kakhulu silegceke elihle njalo ,siyakhuthaza .Senza ukuthi abantwana bafunde bekhuthele.

Umama ogqoke okuluhlaza umi egwdini lesikolo esilomdulu oyakhiwe ngezitina ezibomvu, yafulelwa ngamazenge abomvu. Phambi kwalesi sikolo kulamaluba aluhlaza alempoko ezilithanga lezihlahla ezinde ezama gum tree.

Indlu yokufundela yabafundi be Secondary elamatafula lezitulo zokuhlala kanye lomgwembe oluhlaza wokubhalela okambalisi.

Isikolo sesekhendari esikhulu esilebhakane elikhulu elitshengisa ibizo lalesosikolo ukuze abasidingayo bangalahleki. Abazali sebegcwele phakathi esikolo bedinga indawo yabantwana.

Abantwana besikolo abesekhondari baya esikolo esiphakathi edolobheni. Bahamba belandelana lelori enkulu. Baphambana lomzali oyedwa ephuma esikolo.

Imfundo yaphezulu yeSecondary eqala kuzinga lakuqala kusiya kwelesine kumbe kusiya kwelesithupha lemfundo ephezulu.

Abafundi besecondary abemfundo ephezulu abagqoke amayunifomu aluhlaza phezulu ngaphansi eyikhakhi baya esikolo baphethe ingwalo zabo zokufunda.

Abafundi besekhondari, basesifundweni sabo. Abanye bagqoke amayembe amhlophe, abanye njalo bagqoke amajesi aluhlaza. Bafundiswa ngumbalisi. Bonke balalele. Kulabanye ababili abangenayo abagqoke okubomvu.

Abantwana besikolo sesecondary abalamayunifomu amhlophe lamajesi aluhlaza abanye babo lababalisi bahlezi egcekeni lesikolo phambi kwabo kukhona omiyo obafundisayo ngesifundo esithile.

Abafundi bemfundo yaphezulu eSekhondari bahlezi egcekeni lesikolo sabo bagqagqele umbalisi. Umbalisi uyabafundisa .

Abantwana besikolo besecondary bavela esikolo baphethe ingwalo zabo zokufunda balandelwa ngumzali ophethe isaka ekhanda njalo ebhabhule umntwana

Isiphala sezingwalo i"library" yeSekhondari egcwele ngezingwalo. Umfundi othanda ukubalapha esebenzisa lezi izingwalo uyaphumelela kuhle kakhulu ezifundweni zakhe njalo ubalolwazi oluphezulu.

Ibhakane elikhomba isikolo semfundo ephezulu eSekhondari. Leli ibhakane lenza ukuthi isikolo lesi singalahleki kulabo abasidingayo, sibemgceke.

Abantwana besikolo abagqoke okuluhlaza labazali bathe wathalala egcekeni lesikolo balalele omunye okhulumayo ophambili kwabo.

Abafundi bemfundo ephezulu beyunivesithi abangafana lamankazana bonke balayinile baqonda endlini yabo yokufundela ukuze bayofunda.

Igceke leyunivesithi lihle lileloni lezihlahla eziluhlaza ezinkulu. Elonini lapha kulamabhakani amancinyane aqondisa abantu ukuthi bayengaphi benzeni. Phambili kweloni le kulezitebusi eziqondisa abantu ezindlini zokufundela ezakhiwe kuhle.

Isakhiwo seyunivesithi esipendwe ngokuyigrey kwezinye indawo kusele kukhanya izitina ezibomvu. Ukwakha okunje imiduli ikhwela isiya phezulu kwenza ukuthi kwenqabele ukudleka kwendawo enkulu njalo kuthwale abafundi abanengi kakhulu njengoba amayunivesithi edingeka.

Abafundi bemfundo ephezulu abe university, basesifundweni sabo, bafundiswa ngumbalisi omhlophe, phambi kwabo kulomunye umfundi laye obancedisayo ukufunda ukuze bazwisise ngcono.

Indlu yomfundi weyunivesithi letafula, isitulo, ikhabothi lesitulo ezinye esincane esingela okokuyama ,ipendwe kuhle ngependa eyigireyi phansi ilamathayili amahle.

Indlu yomfundi weUniversity elombala oyiGrey indlu le ilamakhetheni amahle alamabala yona inhle indlu yakhona kuqakathekile ukuthi abafundi abeUniversity babe lendawo enhle yokuphumula ukuze benelise ukufunda kuhle.

Ishelufu yezingwalo zeyunivesithi ezesayensi, ezisetshenziswa ngabafundi ukulungiselela imihloliso. Bayazeboleka bephinde bazibuyisele. Kodwa ke lezi nsuku akusavamanga ukuthi beboleke izingwalo lezi ngoba zedlulelwa yiskhathi. Sebesebenzisa ubulembu obulamabhuku amatsha akulezi insuku.

umfundi we university oyintombazana usendlini yakhe elombheda le khabothi elikhulu le tafula lesitulo ahlala khona nxa ebala impahla zakhe ama suit case ufake phezulu kwaleyo khabothi

Isikolo semfundo yaphezulu, esakhiwe kuhle. Esilezakhiwo ezilithanga. Ezifulelwe ngamazenge abomvu. Abantwana besikolo bagcwele. Bayaphithìzela. Iguma kaso lihle kakhulu! Lilotshani obuqunywe kuhle. Obuyilawn.

Indawo yokuphumula e University elotshani obuqunywe kuhle lezihlahla eziluhlaza ezinhle. Phakathi kwayo kulamatafula lapho okuhlezi khona omama ababili. Kuqakathekile e University ukuthi kubelendawo ezinje ukuze abafundi bahlale khona bayexoxa besetshisa lokho abakufundileyo .

Abafundi bemfundo yaphezulu yeyunivesithi sebetshayisile ekufundeni kwabo sebesiya lapho abahlala khona ukuthi bayexoxisana bazidle ngalokho abakade bekufunda, babhale lalokho abakuphiwe ngababalisi babo.

Indlu yokulala yabafundi eyunivesithi ilemibheda emibili, munye lamunye umbheda ulamakhabothi awo ukuze abafundi bafake okudliwayo lamabhuku abo.

Abafundi beyunivesithi emfundweni ephezulu bayabukisa ngezinto zabo abazenzileyo ekufundeni kwabo befundisa abantu ngokusetshenziswa kwazo.

Indlu yokulala yomfundi we university, elungiswe kuhle ukuze umfundi lo alale kuhle izifundo zingene kuhle nxa esefunda ngoba ephumulile ngendlela eqondileyo

Ibhakane elikhulu elise university, eliqondisa abantu libatshengisa lapho okufundelwa khona izifundo zobudokotela lalezo ezalabo abafuna ukusebenza ema pharmacy

Abafundi beyunivesithi bawatshile bachaya impahla zabo phezulu khonale duze kwabo ukuze zome kuhle zingaphanjaniswa njalo zingafinyelelwa ngamasela ngoba indawo yokuchaya e yunivesithi ibanlutshwane ngenxa yobunengi babafundi.

Ibhakane elise yunivesithi elazisa abafundi labafikayo lapho eyunivesithi ukuthi iganga leli lahlanyelwa ngawuphi umnyaka lihlanyelwa ngubani ukuze lezi izihlahla zisetshenziswe ngabafundi beyuvesi ukufunda okuthile mayelana ngazo.

Indlu eyicream ececiswe kuhle ngamatshe elotshani obuhle obuluhlaza lamaluba amahle aphambi kwayo. Indlu le ilebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amakhulu elitshengisa ukuthi yihofisi kabani. Wonke umuntu obuyayo lapha eyunivesithi angeke alahleke ngoba eqondiswa yileli bhakane.

Indlu yomfundi weuniversity. Elesitulo, itafula kanye lombheda olungiswe kuhle. Umbheda lo uyatshengisa ukuthi umfundi ohlala kule indlu, ulinono, njalo uzimisele ezintweni zonke azenzayo.

Abafundi bemfundo ephezulu eyunivesi basendlini yabo yokufundela, bonke balalele isifundo esivela kumbalisi wabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu e university, abezo science basesifundweni sabo, umbalisi wabo uyabhoda uyabafundisa ebaqondisa esifundweni esithile.

Endlini yokufundela eyunivesithi umfundi usemsebenzini wakhe uyabhala ekhangele ilephuthophu. Emdulini laphayana kulomabonakude omtshengisayo izinto ezithile okumele azifunde.

Shelf esendlini yomfundi weYunivesithi etshengisa amafutha akhe, leminye imithi yejwabu, ukuze ijwabu lakhe lihlale lihlanzekile njalo evikelekile emikhuhlaneni ethile.

isikolo semfundo ephezulu esile zakhiwo ezinhle lamaluba amahle siceciswe kuhle iguma lakhona lihlanzekile

Abafundi bemfundo ephezulu basesifundweni sabo bagqoke ezimhlophe lezimnyama phambili kwekilasi yabo kulezispikha ezimbili.

I univesithi elezakhiwo ezilithanga leziyi khilimu ezilama zenge abomvu ezileguma lilezihlahla ezinkulu eziluhlaza lotshani obuqunywe kuhle okuyiloni lamafulawuzi umfundi we univesithi uyahamba oyedwa uyahamba egumeni lesikolo.

Imfundo yaphezulu yemayunivesi inika ulwazi oluphezulu kubafundi ukuthi bazike basebenzise amalebhu ukufuza ulwazi olungaphezulu ukuze isizwe sibe lengqubela phambili.

Indlu yomfundi we university eyokuhlala. Umfundi ongaphelelwa ngamacebo . Osebenzisa Itafula loku ayinela alisebenzise libengelokubala .